Omadhiya omahala ngoka haga kala guudha omeya unene tuu pethimbo lyo mvula, omeya ogo tuu ngano ohatu ga longitha iinima oyindji ngaashi oku yoga iikutu noshowo oku tekela iimeno.

Oonzo dhomeya ngaashi oondama nosho wo iikweyo, ohamu adhika omeya, ashike ihaga kala ga yela nawa. Opo nduno wu kuthe mo oonyata dhimwe oto vulu okutula mo omutoko e tagu ningi mo ethimbo, nokonima shi to ka galuka omeya gokombanda oga yela.

Ngele owu na epya nowa hala okulonga wu vule okumona mo iipalutha ngaashi iilya, oofukwa nosho wo iilikolomwa oyindji, oshi li sha simana opo wu pulule manga inoo kuna.

Uuna omvula ya loka nawa nomwiidhi ohagu kala gwahaka nawa, omwiidhi ogo tuu nguka ohagu tetwa etagu pungulwa opo gu vule okupewa iimuna pethimbo lyoshikukuta.

Iiyamakuti iinamwenyo mbyoka hayi adhika mokuti noyili mo omaludhi gi ili nogi ili ngaashi oonduli, oondjamba, oonkoshi, oompo, uumenye nosho tuu.

Uuna weki iyadha waka taalelepo ehala moka hamu kala muna iiyamakuti, oshili sha simana opo wu adhe aantu mboka haya longomo yo ya kale yeku pa etonateko opo kuuka ninge oshihakanwa shiiyamakuti.

Iikwamboga oyo yimwe yo mwaa mbyoka ya simana okutunga po omalutu getu. Onkene ngele to teleke, ino pumbwa owala okukala to li oonyama, ashike owu kala ngaa ho tula po niikwamboga.

Ombuga ehala ndyoka hali kala lyakukuta molwashoka ihamu mono omuloka gwagwana, ohamu adhika ne iimeno ngaashi shoka hashi ithanwa Welwitchia oshimeno shika osha kala po oomvula noomvula sho iha shisi una kaapuna omvula yagwana.

Ngele owu na oshikunino megumbo noto nyenyeta elongitho lyomeya ogendji molwa oshikunino, opu na omukalo ngoka hagu longithwa, opo kuu longithe omeya ogendji motekela iimeno yoye. Omukalo ogo omunino hagu kala gwe enda mpoka pu na oshimeno, nomeya otaga yi ashike gu ukilila momidhi.

Omwiidhi ogwa simana go natango ogwa nika oshiponga mokati kaantu. Ogwa simana, oshoka iinamwenyo ohayi vulu okunapa, ashike ngele omwiidhi ogwa kala ogundji pehala nena niinamwenyo mbyoka nenge iiyamukti mbyoka ya nika oshiponga ngaashi omayoka ohaga vulu okukala mo.

Kapuna oshinima shi nyanyudha shi vule ethimbo lyomvula. Molwaashoka konyala omiti adhihe ohadhi kala dha ziza nawa oshoka odha mona omvula ya gwana nohadhi gandja omuzile omutalala.

Namibia oshilongo shoka shina iitopolwa yayoolokathana niitopolwa mbyoka yimwe ohayi mono omvula ya gwana, yimwe omvula oyili pokati omanga kiitopolwa yimwe omvula ohayi loko ko ashike onshona.

Oshilongo osha huma komeho notekinolohi oya etelelwa ano mongashingeya aantu ihaya nana we nondatu, opo ya longe iilonga yawo yokoonyala ashike payife ope na uushina mboka hawu longo iilonga meendelelo.

Namibia oshilongo shimwe sha tungwa sha tungikika ano opuna omahala gamwe ga tungwa nelalakano owala lyokukala twiiyuvitha nawa, pomahala mpoka ohapu adhika iipundi noshowo iitafula.

Oondjuhwa odha simana molwaashoka ohadhi vala omayi. Omayi ogo tuu ngano ohaga vulu okulandithwa tu mone mo iiyemo nenge tuga lye opo tupaluthe omalutu getu.

Omilunga odho omiti ndhoka hadhi imi iiyimati mbyoka hayi ithanwa oondunga ndhoka hadhi longithwa iilonga yi ili noyi ili ngaashi oombike. Omilunga odho tuu ndhika odha simana oshoka ohadhi gandja omizile.

Uuna kuna omuzimbi, aantu ohaya longo nawa, oshoka ohaku kala kwatalala, omutenya ihagu kalako. Nongele kuna omuzimbi, konyala Shiyenga shanangombe iha kala ineegadhenga pevi.

Oohi ohadhi monika pomahala mpoka hapu kala puna oomeya ngashi momadhiya osho wo momafuta. Opuna omikalo odhindji dho kukwata oohi, ngashi oku longitha uunete nenge oku longitha uundjolo.

Iiyamakuti oyo mbyoka hayi adhika mokuti nohayi kala mo omaludhi ogendji ngaashi oonkoshi, oondjamba , oonduli, ookaandje noshowo ooshimbungu.

Omeya ngoka haga kala moonzo dhomeya ngaashi miikweyo, nosho wo moondama koonyala ohaga kala gena onyata, opo nee tukuthemo eekako limwe, moomeya muka ohamu vulu okutulwa omutoko noomeya gokombanda ohaga kakala gayela.

Iikunino oyo yimwe yomwaa mbyoka hatu vulu okumona uuhupilo uuna omuloka inaagu gwana, onkene oshi li sha simana, opo wu kale wu na ehala mpoka to vulu okutula oshikunino shoye.

Ngele owahala okutameka oshikunino shoye , oshili shasimana manga inoo kunapo , owuna okukala walongapo opo iimeno yoye sho tayi kazamo , itayi kala yakundukidhwa komwiidhi.

Ngele tatu popi oonzo dhomeya otatu popi omahala ngoka haga kala omeya ngaashi iikweyo, omadhiya noshowo oondama. Omahala ogo tuu ngano oga pumbwa oku kala ga gamwena opo uunona kaawu gwile momeya.

Oohi ohadhi adhika pomahala mpoka hapu kala puna omeya ngaashi omadhiya, iishana oshowo momafuta opo wu dhi teleke tango odha pumbwa okutandwa opo omandjandja ga kuthwemo.

Pethimbo lyomvula opo nana aantu haya mono ompito oyindji yokulonga momapya gawo. Momapya muno ohamu kunwa iilikolomwa oyindji ngaashi iilya, omakunde nosho wo oofukwa.

Otu na iilongo ya yoolokathana noyindji konyala etango ihali piti pethimbo limwe. Pethimbo limwe uuna oshilongo shimwe uusiku, oshilongo shimwe omutenya. Opo nduno wu mone kutya ethimbo ndino omutenya, etango olyo hali kala lya sheneka.

Oshilongo shetu Namibia osha huma komeho notekinolohi oya etelelwa, ano uuna ngele tatu ningi iikunino yetu inatu pumbwa we oku kala tatu longo nomatemo molwaashoka paife otuna uushina.

Ngele owu na ehala lyomeya nowa hala omeya goye gakale gayela itamuyi iikunguluki oyindji oto vulu wakundukidha ehala ndyoka nooshako dha tulwa omavi nashika otashi imbi iinima ayihe tayi kunguluka kayi ye momeya.

Momithima noshowoo momafuta omo ngaa moka hamu adhika oohi. Oohi ndhino ohadhi kwatwa pamaludhi gayoolokathana. Yamwe ohaya longitha oonete omanga yamwe ohaya longitha uundjolo.

Oondjuhwa odhili dha simana mokati koshigwana molwashoka ohadhi vala omayi ,omayi ngono ohatu gali tupaluthe omalutu getu nenge tuga landithe eta tu mono mo oshilimaliwa tu gwanithithepo oompumbwe dhetu

Oshilongo oshahuma komeho notekinolohi oya etelelwa, ano mongashingeyi aantu ihaya teke we nana moomadhiya ashike konyala aantu oyendji oyena uupomba momagumbo.

Namibia oshilongo shimwe oshinene shi na omahala ga yoolokathana niinima mbi hayi monika mo oya yooloka. Nda dhini okutumbula Namibia osho oshilongo shi na omafuta, osho oshilongo shi na iikunino naayihe mbika ohayi adhika komahala ga yoolokathana.

Oohi ohadhi adhika pomahala mpoka hapu kala omeya ngashi omomadhiya, miishana oshowo momafuta. Opuna iimikalo odhindji dhoku kwata oohi ngashi oku longitha onete nenge uundjolo.

Mokuti ohamu adhika iiyamakuti yi ili noyi ili, niiyamakuti mbino oyi li ya nika oshiponga kaantu nosho wo kiinamwenyo. Ohamu adhika nee omaludhi ngaashi ooshimbungu, oonkoshi noondjamba.

Omukulu gonale okwatile ino enda ino mona, ngele ino enda ondjila ndjoka yuuka kuushimba, ano ino mona oondundu niihwa mbyoka ya kundukidha oondundu.

Oondjuhwa odha simana molwashoka odhina omalwenya hatu longitha okutheta mo ontsi moondunda dhetu natango ohadhi vala omayi , omayi ogo tuu ngano ohaga vulu okulandithwa tse tu mone mo iiyemo.

Oontangu odho dhimwe ndhoka hadhi adhika momadhiya nenge miishana. Nolundji, ohadhi monika uuna omvula yaloka. Ohadhi monika nee dhafa oohi, ashike eyooloko olili mpano kutya, oohi ohadhi kala oonene, omanga oontangu ohadhi kala oonshona molutu.

Oshilongo Namibia osha huma komeho notechnology oya etelelwa, mongashi ngeyi otuna omambakumbaku ngoka haga pulula momapya uuna twahala tu kune mo iimeno yetu.

Oshilongo osha huma komeho notekinolohi oya etelelwa, ngele owa hala oku ninga nande oshikunino shoye ino pumbwa we ku longa nondandu oku kala to papula epya opuna omashina ngoka hage shilongo meendelelo.

Uuwanawa womambakumbaku ngoka taga longwa ngaashingeyi oho vulu owala okulonga omutenya oshoka ohaga longwa ge na uutala mboka tawu gandja omuzile kuyo eta ya vulu okulonga ethimbo kehe.

Opena omikalo odhindji dhokukwata oohi momeya. aantu yamwe ohaya longitha omukalo guundjolo opo yavule oku kwatamo oohi, oohi odho tuu ndhino dhimwe ohadhi katandwa etadhi kukuta opo dhikalongithwe onga osheelelwa momasiku gokomeho

Oshilongo shetu Namibia osha huma komeho, notekinolohi oya etelelwa. Ano mongashingeyi ohatu longitha uushina uuna twa hala okupulula omapya getu tu ninge iikunino.

Oshilongo shetu Namibia osha huma komeho notekinolohi oya etelelwa ano mongaashingeyi ohatu longitha uushina mboka hawu endelele ngele tatu longo momapya getu.

Omilunga omiti hoka haku monika oondunga, noondunga odho tuu dhino, ohadhi longithwa oku ninga oombike. Ombike ndjika ohayi vulu oku landithwa tu vule oku monamo iiyemo.

Ngele owu na oshikunino megumbo noto nyenyeta elongitho lyomeya ogendji molwa oshikunino, opu na omukalo ngoka omunino hagu ende pekota lyoshimeno, nomeya ohaga nothele ashike mpoka pu na oshimeno.

Opu na omahala gamwe haga kala ga tengela omeya. Omahala ogo tuu ngano opo natango hapu ende aantu. Opo nduno aantu kaaya gwile momeya, ohapu vulu okutulwa sha oshinima shoka she enda kombanda yomeya, opo pu vule oku enda aantu itaya ende momeya.

Oonzi odho iinamwenyo yasimana mokati koshigwana, molwashoka ohatu mono onyama, noshowo iipa mbyoka hayi vulu oku etapo iinima yontumba ngaashi oombindja.

Etosha National Park ehala ndjoka hali adhika moshitopolwa longo shaNamibia moshikandjohogololo shashikoto, moka hamu kala muna iiyamakuti ngaashi oondjamba, oongolo, oonkoshi, nosho woo oompinda.

Omukulugwonale okwa tile, "ino enda, ino tala." Ano ngele ino enda ondjila ndjoka yuuka kuushimba ino mona omaludhi goondunda dhimwe oofupi, dhimwe oonde no dha kundukidhwa kiimeno ya yoolokathana.

Ongolo osho oshiyamakuti hashi adhika mokuti paku kalwa kayo ohayi monika yafa ondoongi. Eyooloko lyawo oondino kutya oyina omalwaala omaludhe nomatookele.

Ngele owuna oshikunino megumbo, nowa lulilwa komeya ogendji taga hepa molwa iimeno. Opuna omukalo ngoka omunino hagu ende pekota lyoshimeno, nomeya ohaga yi ashike gu ukilila poshimeno.

Ngele owuna oshikunino megumbo noto nyenyeta elongitho olindji lyomeya molwa iikunino, opuna omukalo ngoka gomunino hagukala gweenda pekota lyoshimeno shoye, nomeya ohaga nothele ashike mpoka puna oshimeno.

Iikwamboga oyo yimwe yomwambyoka ya simana mo kutungapo omalutu getu . Onkene oshili shasimana uuna toli inopumbwa owala oku kakala toli oonyama ashike dhitula ngaa munwe . Waningi wali onyama ,waningi wali iikwamboga.

Ngele taku popiwa omithitu, otaku popiwa omahala ngoka uunene haku adhika kuna ihwa oyindji, nolundji ngele taku yiwa koohauto, oohauto dhoka hadhi yiko oodhoka wala oonene.

Omukulu gwonale okwa tile inoo enda ino tala. Nena ngele owu li go mwaa mboka ino enda ondjila ndjoka yuuka kuushimba, ano ino mona oondundu ndhoka dha kundukidha opate.

Omukulu gwonale okwatile :" ino enda ,inotala". Ano ngele ongoye gwo maamboka ino enda oshilongo shoye Namibia ano inotala iinima mbyoka yili moshilongo shoye ngaashi oondundu ndhoka hadhi adhika mondjila ndjoka yu uka kuushimba.

Uudhila owuna iilonga yasimana ndadhini okutumbula po iilonga yimwe uudhila ohawu zi omalwenya ngoka haga opalekitha moondunda ngele muna ontsi no ishewe uudhila ohawu liwa.

Onda koneke noku ndhindhilika kutya, ondjila ndjono yu uka kuushimba oyo ondjila ndjoka hayi kala ya kundukidhwa koondundu odhindji, nopehala wo ndika natango ohapu kala puna iihwa oyindji.

Oonyanga odho dhimwe dhomiiyimati ndhoka hadhi longithwa oku towaleka omuhoka. Uuna wa hala oku teleka omuhoka gwa dhoga nawa alikana ino dhimbwa oku gwedha mo oshiyimati shika.

Pethimbo lyomvula unene tuu miipale no moondama ohamu kala muna oohi nomafuma, dho ohadhi kwatwa mo nee opo dhi vule okugandja oshihelelwa koshigwana.

Oshilongo osha huma komeho notekinolohi oya etelelwa. Ano mongaashingeyi opu na uushina mboka hawu tete oomwiidhi noomwiidhi ndhino ohadhi pungulwa, opo dhika pewe iinamwenyo ngele pu na oshikukuta.

Iingulu oyo yimwe yomwaambyoka hayi tu pe iiyemo ngee yavalathana oha vulu okulandathwapo, nongele inayi koka ohayi vulu okukala yapungula tayi pewa iikulya opo yi vule okukoka.

Oohi odho dhimwe dhoka hadhi adhika momeya noshowo oongandu, odhili dha simana moshigwana oshoka ohadhi gandja oompito dhiilonga kaakwashigwana uuna taya ka kwata oohi odho tuu dhoka momeya.

Etosha National Park ehala ndyoka hali adhika moshitopolwalongo Oshikoto moka hamu adhika iiyamakuti yomaludhi giili no giili uumpundja, oonkoshi , oonduli nosho tuu.

Oongombe odha simana oshoka ohadhi tupe omahini, ohadhi tupe oshipa dho natango ohadhi tupe onyama miinima ayihe mbino ohayi vulu okulandithwa sho oshimaliwa tashiya shikandule po omikundu.

Ookahadha oyo mboka haya edhililwa momagumbo no yena iilonga ya yooloka. Ohaya vulu okulandithwa taye tu etele po oshimaliwa sho oshimaliwa shono ohashi ya shi kandule po oompumbwe dhetu dhi ili nodhi ili.

Iingulu oyo yimwe yomiinamwenyo ndyoka hayi edhililwa momagumbo. Iingulu oyina oshilonga shasimana kaantu oshoka ohayi vulu okulandithwa etayi etapo oshimaliwa shoku kandulapo oompumbwe dhayoolokathana.

Oonzo dhomeya ohadhi kala dhina omeya gena oonyata nonkene omeya ihaga kala ga yela, ashike momeya muno ohamu vulu oku tulwa omutoko nongele owa galuka konima yethimbo, omeya gokombanda ohaga kala ga yela.

Namibia oshilongo shimwe shina iitopolwa ya yoolokathana, nomavi ihaga kala ga faathana, omavi ngoka geli kowambo ihaga kala gafa ngoka geli kuushimba, nomuushimba ohamu adhika omamanya ogendji.

Iiyamakuti iinamwenyo mbyoka hayi adhika mokuti. Ohamu adhika nee iiyamakuti yomaludhi gi ili no gi ili ngaashi: oonkoshi, oondjamba nosho wo oongolo.

Oondjuhwa odhili dha simana mokati ketu opo nee wudhi kalekepo owuna okukala to dhi pe iikulya ya gwana, ngweye to dhi oe natango omeya. ohadhi vala wo omayi ngoka hatuli opo tu paluthe omalutu getu.

Oohi ohadhi adhika pomahala gomeya ngaashi momadhiya noshowo momafuta . Ohadhi kwatwa pamikalo dha yoolokathana ngaashi omukalo gwoku longitha onete

Ethimbo lyomvula omiti ohadhi kala dha ziza nawa nomwiidhi ohagu kala gwa ziza nawa ethimbo olyo tuu ndika ngele omiti dha ziza nawa ohadhi kala natango dhina omizile dha talala.

Mongashingeyi itatu nana we nondatu, oshoka oshilongo osha huma komeho sho oshe etelela otekinolohi. Opu na uushina mboka hawu vulu okuhelela pekota lyiimeno yetu yo yi mone ombepo ya gwana yi koke.

Namibia oshilongo oshina iitopolwa yayoolokathana nokiitopolwa hono ohaku adhika iinima yayoolokathana ngaashi kErongo ohaku adhika efuta. Komusati okuna ekunguluko lyomeya.

Ngele tatu popi oonzo dhomeya, otatu popi omahala ngoka haga adhika omeya ngaashi iikweyo, oondama nosho wo omadhiya. Omahala ngaka ogapumbwa okukala gagamenwa opo uunona kawu gwile momeya.

Omukulu gwonale okwa tile inoo enda ino tala, ano ngele ongoye wuli gomwaambyoka inoo ende oshilongo Namibia , onkene ino enda omahala gayooloka ngaashi ondjila ndjoka yuuka kuushimba oyo ondjila ndjoka hayi adhika yina oondundu.

Iikwamawawa oyili ya simana mokati ketu oshoka ohatu vulu okuyi landitha po tayi tupe oshimaliwa natango omawawa gayo ohatu ga longitha oku kuthamo oontsi moondunda dhetu.

Omukulu gwonale okwa tile ino enda ino tala, ano ngele ino enda ondjila ndyoka yu uka kuushimba nena ngoye ino mona oondundu dhoka dhakundukidha opate ndjoka yu uka kuushimba.

Oondjuhwa odha simana molwashoka ohadhi vala omayi, go omayi ogo tuu ngano, ohaga vulu okulandithwa tu vule okumona mo iiyemo, tse tu vule okukandula po oompumbwe dhetu dha yoolokathana

Omukulu gwonale okwa tile ino enda ino tala. Ngele ino enda ondjila ndjoka yuuka kuushimba ino tala oondundu ndhoka dha kundukidha opate.

Oku kala wuna oshikunino megumbo oshinima oshiwanawa oshoka uuna iimeno yoye ya koko oho vulu oku yilanditha to mono oshimaliwa wu vule oku kandulapo oompumbwe dhoye.

Konyala monkalamwenyo kapena oshinima inaashi simana. Onkene omwiidhi ndhoka dha kukuta, ohadhi vulu okupululwa po, tadhi mangwa, tadhi pungulwa, nokonima ohadhiya dhi pewe iinamwenyo.

Pashiwambo ngele taku tangwa omazimo, ogendji oga lukilwa iinamwenyo. Opu na Aakwamalanga mboka yalukilwa oondjamba naa kwaanyoka nenge aakusinda mboka ya lukilwa omayoka.

Ngele owuna oshikunino megumbo, na owahala iimeno yoye yi mene tayi endelele, oshili sha pumbiwa opo wu yi kuthe momwiidhi. Shampa weyi kutha momwiidhi ohayi mono ombepo ya gwana ,na ohayi koko tayi endelele.

Omatama ogo ngoka haga vulu oku adhika miikunino. Opo nee wu yoolole kutya etama ndino olya pya naandino inali pya . Ngano ga pya ohaga kala omatiligane omanga ngano inaaga pya ohaga kala omazizi.

Omeya ngoka haga adhika moonzo dhomeya ohaga kala inaga yela nawa onkene manga inaga longithwa koshigwana. Ohamu tulwa sha opo ga kuthemo onyata yimwe go ga vule oku longithwa.

Ndjima osho oshinamwenyo shoka shashitwa shafa omuntu, eyoloko olili owala mpaka kutya ndjima okuna omushila ye okuna omafufu ye oha ende afa ombwa.

Oshili sha konekiwa kutya onduli osho oshiyamakuti shoka hashi adhika mokuti ngaashi iiyamakuti iikwawo yoonkoshi oshowo oondjamba. Onduli oyo nee ndjoka hayi kala yina othingo onde.

Namibia osho oshilongo oshina omahala ga yoolokathana onkene nomavi ohaga kala ga yoolokathana . Koombinga dhimwe ohaku kala kuna omavi ngoka ga ninga omunoko nokoombinga dhimwe ohaku kala evi ndyoka hali ithanwa efululu.

Oonzo dhomeya, omahala ngoka haga kala gena omeya ngashi oondama, iikweyo, iishana nosho wo omadhiya. Momahala muno ohatu adhamo oohi dhomaludhi ga yoolokathana dhoka hadhi kwatwa.

Uuna wa hala okutameka oshikunino shoye oshi li sha simana opo wu longe po omanga inoo kuna. Opo nee iimeno yoye sho tayi ka pita mo itayi thinana nomwiidhi ogo tuu ngoka gwa adhika po.

Ngele owahala okumona eyoloko pokati kuusiku nosho wopokati komutenya, ethimbo lyomutenya etango ohali kala ndja pita mo omanga ethimbo lyuusiku omwedhi ogo hagu kala gwapitamo.

Ombuga olyo ehala ndoka hali adhika moNamibia nohalukala kwa kukuta molwaashoka ihaku mono omuloka gwagwana nawa, onkene nee nomiti dhi hadhi adhikako ihadhi kala dhina omafo.

Ethimbo lyomvula aantu ohaya kala ya nyanyukwa. Kakele ashike kaantu nokiinamwenyo wo, shaashino ohayi mono wo uulithilo uuwanawa. Omiti ohadhi kala dha ziza nawa nomizile ohadhi kala omitalala mboo.

Oonzo dhomeya odho odhili dha nika oshiponga kuunona oshoka ohawu vulu okugwila mo, opo nee tu keelele iiponga mbino ohaku vulu kwa kundukidhwa noonete opo uunona kaawu vule okuyamo.

Oshili sha simana oonzo dhomeya dhi kale dha kundukidhwa kekuma molwaashono omeya ogeli ga nika oshiponga kuunona. Ngele tawu dhana otawu vulu oku gwila mo. Ashike ngele olya tungwa, nena otawu gwile mo nuupu.

Omanga otechnology inayi ya moshilongo kapwali puna omashina ngoka gali haga tsitha iilya, monale aantu okwali haya tsu owala momagumbo taya longitha omihi.

Omeya oga simana mokukalamwenyo kwetu akuhe tse aantu noshowo iinamwenyo. Omeya ogo haga kutha po enota, ogo haga tekele iimeno noshowo oku kale kapo uundjolowele wetu.

Owuna oshikunino megumbo notonyenyeta ehepeko lyomeya molwa iikunino, ngele osho ngeyi opena omunkalo ngoka hangulongithwa opo wukwate nawa omeya goye una totekele iimeno.

Oohi ohadhi adhika pomahala mpoka hapu kala puna omeya ngaashi omadhiya, iishana noshowo omafuta . Ohadhi kwatwa pomikalo dha yoolokathana ngaashi omukalo goku longitha onete noshowo okandjolo.

Omutakumi tati water fall ano ekunguluko lyomeya, olyo ndyoka hali adhika moshitopolwalongo shaNamibia, koshitopolwahogololo shaMusati ano moRuacana. Ngele owahala okwiimonena ko otovulu okutalela po ehala olyo tuu ndyoka.

Etosha National Park ehala limwe ndoka hali adhika moshitopolwa mOshikoto moka hamu adhika iiyamakuti ngaashi oompinda noongolo. Mehala muka omuna wo natango omahala moka muna omeya opo iiyamakuti mbino yivule okukala hayi nu.

Oshilongo otashi ende tashi humu komeho molwa otekinolohi ndjoka ye ya mo. Onkene konyala aantu ihaya pulula we taya longitha iinamwenyo ngaashi oongombe noondoongi ashike mongaashingeyi opu na ombakumbaku haga longo taga endelele.

Uuna wa hala okugwanitha po iilonga yoye oyindji mesiku, penduka uuna ngele eluwa tali tende. Etango tuu sho tali piti, nangweye ando owa tameka iilonga yoye, opo shi tali kaya mokati komutenya, ngweye iilonga oyindji konyala oweyi mana.

Omvula ngele oya loko, ngoye owa hala okulonga epya lyoye, ino kwatakwata. Alikana dhengela aanangeshefa mboka ye na omambakumbaku opo yeye ya pulule epya lyoye meendelelo.

Inoo enda ino mona, ano zamo megumbo wuka tale iinima iiwanawa. Ondjila yokuya kuushimba oto vulu okumona ko oondundu dha yooloka. Dha yooloka dhi ivule momithika, dhimwe oonde nadhimwe oofupi.

Ethimbo lyokwenye olyo ethimbo ndyoka omvula ihaayi loko, onkene omiti adhihe ohadhi kala dhina omafo omakukutu. Nongele ombepo tayi pepe, ombepo ndjika ohayi gwitha ko omafo.

Iikunino oyo yimwe yomwaambyoka hayi kutha oshigwana ondjala uuna omuloka inagugwana omvula ndjoka, onkene longekidha wukale wuna ehala mpoka tovulu oku kala waninga oshikunino shoye ngoye wu kandulepo ondjala uuna omvula inayiloka yagwana.

Aantu unene tuu Aawambo oyasimaneka okupenduka ongulonene, eluwa sho tali tende , opo yavule okulonga iilonga yawo manga kwatalala. Naashi omutenya tagu ka pya iilonga oyindji konyala oyeyi tompola nale.

Uuhilili mbuka owo iimeno hawu monika unene tuu methimbo lyomvula. Mbika oyo iimeno hayi kala unene yamena piituntu. Ohayi longithwa wo natango okuliwa yotayi kandula po omukaga.

Okwa tiwa ngele Kuna oonkondo kala wuna oondunge, ano uuna omvula tayi loko nawa nenge omvula itaayi loko, omuntu wa kotoka kala wuna oshikunino megumbo opo natango wukale wiikolelela moshikunino shoye.

Ethimbo lyomvula olyo ethimbo ndoka iimeno hayi kala tayi monika nawa, ya ziza nawa shashi oya mona omuloka gwa gwana. Naantu ohaa kala ya nyanyukwa oku mona iimeno ya hapa nawa.

Oondjamba odho iiyamakuti mbyoka yomiiyamakuti mbyoka yina oshilonga shasimana, natango oya nika oshiponga mokati kaantu shaashi ohayi vulu oku faalela omwenyo gomuntu. Ondjamba nee ndjino etudhi lyawo ohali longithwa oku panga omukota moshiwambo.

Uuna omvula ya loka nawa, nuulithilo ohawu kala uuwanawa. Shino oto shi imonene owala kiinamwenyo ngaashi oongombe, hano ohadhi kala dhi na omalutu ga opala ano iinamwenyo ohayi kala ya ondoka nawa.

Ngele owaadha pehala mpoka puudha omamanya nongele opethimbo lyomvula onuudhigu waadhe omeya gatengelapo pehala olyo tuu ndyo na ishewe ihapu kala naana puudha iimeno shaashi kadhina kutya otayi piti peni omolwa omamanya ngoka ga kundukidha evi alihe.

Mongashingeyi nenge nditye monena aantu ihaya longo we nondatu, ngele owa hala okutalelapo ehala lyontumba ngoye oto limbililwa kutya ku na kutya oto lala pe ni, matukila pomahala ngoka ha ga landitha uutenda moka to vulu oku lala ethimbo olyo tuu ndyo.

Namibia oku na iitopolwa ya yooloka . Iitopolwa yimwe oyi na omafuta nayimwe oyi na iishana . Miishana muka ohamu monika Iiyelelwa ngaashi oohi.

Shalongo tuu pwali iimuna ngaashi oongombe, shaashi ohadhi tu manguluka miinima oyindji. Ongele opamukaga, ohadhi tu pe onyama nosho wo omahini. Okulonga, odho kamana.

Tate Kalunga okwa shita iinima oyindji, iiwanawa, yo ohayi nyanyudha omeho getu. Omamanya ogamwe gomwaambyoka hayi vulu okumonikitha omagumbo getu nawa pakukundukidha omagumbo.

Aanafalama oyo aantu mboka haya longo niinamweyo yomaludhi ga yooloka ano oweshi koneke tuu natango kutya kapu na oshinamwenyo ihashi vala oshinamwenyo oshikwawo nda dhini okutumbula ondjamba nayo ohayi vala okandjamba.

Iinamwenyo ngaashi oongombe oyo Iinamwenyo mbyoka hayi hupu mokulya iikulya ngaashi omwiidhi. Onkene nee ngele owu wete kutya omvula ndjono oku na omwiidhi nawa, oto vulu okumwa omwiidhi e to gu pungula, opo uuna puka kale kaapuna sha, ngoye wu longithe omwiidhi ngu wa pungula.

Ngele owa dhiladhila okukala wu na olweendo lwokutalela po iiyamakuti moka hamu kala oonkoshi nosho tuu , alikana tango mona aatonateli oyo ya kale taye ku tonatele mehala olyo tuu ndika.

Ngele maayeni omweya omuyenda ndele kuna kutya otomu pe shike, ondjuhwa osho oshinamwenyo shimwe to vulu okudhipaga meendelelo e to telekele omuyenda goye. Opo wushi teleke nawa, alikana ino dhimbwa okutula mo ondungu ngele maayeni ondungu omo yili.

Kuume kandje ngweye nenge kahewa kadje ngweye ouli megumbo wu uvite uupyu ino kala megumbo wu uvite uupyu matukila komahala hoka haku kala kuna omahala gokuyoga momeya ngoye wi ikuthe epupyu.

Namibia oshilongo shimwe sha opala shina omavi ga yooloka. Koombinga dhimwe okuna oombuga, hoka kuna owala omavi omatiligane noshowo iimeno mbyoka hayi kala owala ya mena iishona, shaashi omvula ihayi loko ko ya gwana.

Oondjima odho iinamwenyo mbyono dhina eshito lya pumba, mpa to ti omuntu mpa to ti oshinamwenyo. Ashike oshinamwenyo ngaa shaashi oshi na nomushila sho oshina omafufu ogendji.

Oshilongo osho sha humu komeho notekinolohi oye etelelwa, ano ngele owu na egumbo nenge epya lya kundukidhwa komwiidhi, ngweye inogu hala opu na omambakumbaku ngoka haga tete mo omwiidhi.

Alikana, ino lala mondunda ya nika otsi, oshoka itayi vulu oku ku etela uuwehame ngaashi eshikisha nenge omukolo. Ano omalwenya ngoka haga kala kuudhila, oto vulu wa ningako nawa oka yima koye hoka taka vulu oku kala taka theta ontsi mondunda yoye.

Konyala oonzo dhomeya ohadhi kala dhi na oohi. Oohi ndhino ohadhi vulu okukwatwa mo momeya, to longitha omikalo dhi ili nodhi ili ngaashi okulongitha okandjolo.

Ngele megumbo omweya omuyenda ndele kushi kutya oto mutulilepo shikee? Matuka wudhipage kahadha wumutulilepo omuyenda inodhimbwa okumu tula metiti moka hamu pelwa aayenda.

Iilonga oha yi endelelwa po uuna ta yi longwa kaantu oyendji, onkene nee ngele owuna oshilonga shapumbwa oku longwa mehendelelo alikana lombwela aapopepi yoye, ye ye yeku kwathele.

Otuna omavi gayooloka moNamibia, omavi gamwe omawanawa ngele tolongo nagamwe ihaga talama omeya, opena omavi gamwe haga kala gena omamanya ogendji nongele oto kunumo iilya nenge iimeno ihayi zimo yamanguluka.

Iiyamakuti oyo ndyoka hayi kala yili megameno lyuunamapya nuuniimuna, oya pumbwa oku kala tayi silwa oshipwiyu, molwaashoka yimwe ohayi eta oshiponga kaantu ngaashi oondjamba.

Pomahala mpoka puna oonzo dhomeya ngaashi oondama oshili shapumbiwa opo tukalekepo ehala ndika lyagamenwa, shaashi natango otashi vulu okweeta oshiponga kuunona. Ohawu vulu okugwila momeya.

Ethimbo lyomvula omithitu ohadhi monika nawa shaashi ohamu kala muna omiti dha ziza nawa. Omiti odho tuu ndhika ohadhi longithwa oku dhika oma gumbo nenge iikuni ohayi longithwa oku tema.

Ngele owa limbililwa nenge omadhiladhilo goye oga vulwa, alikana inda pokahala ta ka monika nawa mpoka to vulu okukala to tula omadhiladhilo goye pehala. Uuna nee wa yi pondje oho kala wa uva nawa shaashi omadhiladhilo goye oga pepelelwa.

Omolwa uukolele womuntu, oshili shasimana opo wukale toli iikulya yomaludhi gayoolokathana , nda dhini okutumbula oto vulu okukala ho teleke oshimbombo shoye toshi li nomboga, oshoka otashi tungu uukolele woye.

Shanakulya oshaNakulonga ano owu na okulonga tango opo wu vule okulya ngaashi ngaa unene Aawambo ya simaneka okulonga omahangu momapya nokonima omo haya ka mona iilya.

Ka puna iilonga iidhigu yi vule yomepya, ashike kehulilo lyomumvo oto ka nyanyukwa shaashi owiilikolela mo iilikolomwa yoye yayooloka ngaashi iilya, omakunde, omanuwa niinima oyindji itaandi mana okuyi tumbula.

Inokala wuli megumbo walimbililwa kutya otoli shike. Tidha po omukaga, pakuninga ngiini nee? Inda pomahala mpoka puna omeya shaashi ohamu adhika oohi.

Omatama ogo iiyimati mbyoka hayi towaleke omuhoka uuna toteleke. Opo wuyoolole omatama nga gapya naanga inaga pya, nga gapya ohaga kala omatiligane, omanga nga inaaga pya ohaga kala omazizi.

Oshilongo osha huma komeho notekinolohi oyetelelwa. Ano konyala aantu oyendji ihaya longitha we oongombe noondoongi okupulula ashike ohaya longitha omambakumbaku okupulula ngoka haga taneke oshilwa muule wethimbo ehupi.

Ngele owi pula muule, kapu na oshinima oshinene sha simana kombanda yevi shi vule omeya. Omeya ogo omwenyo oga simana kiinamwenyo nosho wo kaantu, onkene nuudhila nawo ohawu vulu okuhupa mokunwa omeya.

Oweshi koneka ngaa kutya oto vulu okukala to li iikulya oyindji, ashike kayi na sha iitungithi mbyono ya pumbiwa molutu lwoye. Onkene osha simana okukala to li iikulya yomaludhi ngaashi iikwamboga niiyimati.

Iikwamboga oyo mbyoka ya simana mokutunga omalutu geni, onkene tondokela kehala limwe lyili po pepi nangoye ndyoka hali landitha iikwamboga mbika moka mwa kwatelwa oomboga dhuushimba nosho tuu.

Oshili sha simana omuntu opo wu ende oshilongo wu tseye omahala gi ili no gi ili ngwe wutule omadhiladhilo goye pehala. Omahala gamwe omawanawa ogo ngoka haga adhika kombaye hoka kuna woo efuta.

Uudhila owasimana moshilongo nenge nditye muuyuni ayuhe shashi ohawu gandja oshelelwa ano onyama wo natango owuna omalwenyana ngoka haga vulu oku opalekitha oontsi moondundu.

Etunda olyo ehala limwe ndyoka hali adhika moshitopolwa shaMusati moka hamu longwa iiyimati niilikolomwa yayooloka ngaashi oomboga dhuushimba, omapungu nosho tuu.

Oongolo odho iiyamakuti iiwanawa hayi nana omeho gaantu. Ohadhi monika momahala ngashi Etosha Nationa Park moka dhi li mo niiyamakuti oyindji.

Etosha olyo ehala limwe ndyoka hali adhika moshitopolwa shaShikoto, omo Namibia tuu moka , moka hamu adhika iiyamakuti yi ili noyi ili ngaashi oonduli , oondjamba nosho tuu.

Oongandu odho iinamwenyo mbyoka hayi kala momeya. Odho dhimwe dho mwamboka dhanika oshiponga shashi no ngele owayi momeya dho odhilimo ohadhi vulu okukulya dho dhifalele wo omwenyo goye.

Inoo enda inomona onkene enda oshilongo shoye wuvule okumona iinima mbyoka inomona ngaashi nga mondjila ndjoka yuuka kuushimba omuna oondundu dhoka dhakundukila ondjila.

Ino kala wu li megumbo wa nyengwa kutya oto li shike, ano tondokela poofaalaama ndhoka dhi na iikuku yoondjuhwa hoka to vulu oku ilandela onsjuhwa yoye nenge omayi. Ayihe mbika otayi vulu okutidha po omukaga.

Omeya oga simana oshoka ohaga kutha aantu enota ,go natango oga nika oshiponga mokati kaantu ,unene tuu kuunona. Onkene ngele owi iyadha wuna onzo yomeya ,alikana yi shiga ,opo uunona ka wu vule oku gwila mo ,wo wuka nithe oomwenyo dhawo.

Oondjuhwa odho dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka hayi tekulwa momagumbo. Odha simana ne shashono ohadhi vulu oku gandja oshivelelwa, ndele natango omalwenya gadho ohaga longithwa oku opaleka ontsi moondunda.

Kapena oshinamwenyo oshifuuli sho oshi nyanyukwi shafa onkambe. Ngele owa adha onkambe tayi dhana oyo owala wa hala oku tala. Oweshi koneke ngaa kutya onkambe omushila gwawo ohayi vulu oku longithwa momishila ndhino hadhi longithwa moohango?

Oshilongo Namibia osho shimwe shoka shomiilongo hashi mono omvula inaayi gwana, onkene nee otwi iyadha koombinga dhimwe kuna omiti kaadhina iifo molwa omuloka ngoka ihaagu kala gwa gwana.

Otwapumbwa okukala ha tuli iikulya yayooloka opo tu tungepo omalutu getu tse tu vule okumona oonkondo. Iikulya mbika tu na okulya nee : iikwamboga, iiyimati natango tosimaneke omeya.

Oshilongo Namibia osho oshilongo shomiilongo mbyoka ihaayi mono omvula ya gwana, onkene iimeno oyindji mombuga ohayi kala kaayi na omafo ga ziza.

Owu na oshikuku shoondjuhwa megumbo? Ngele owa hala oondjuhwa dhoye dhi indjipale dho dhi tane tadhi endelele, tekula nawa oondjuhwa dhoye mokudhi pa iikulya noshowo omeya, nangawo oto ka nyanyukwa muule wethimbo efupi, shaashi otadhi valathana.

Omukulu gwonale okwatile " kapena iilonga ha yi li omuntu" onkene omuwambo nokulonga mepya otomutsu meho.

Iikwamboga oyimwe yomwa mbyoka yasimana okutunga po omalutu getu , tayi tupe oonkondo tuvule okugwanitha po iilonga yesiku nesiku opo natango tu vule okukala tatu humu komeho.

Ngele owahala okumona iiyimati nenge iikulya kombilihaelela. Tondokela mOshomeya moka hamu adhika iinima aihe mbika pondando yili pevielela. Omwakwatelwa oonyanga, omatama noshowoo iihakautu.

Oontangu ohadhi kalako uuna oomvula yaloka nawa . Ohadhi monika dhafa iivolovolo ,dho natango ohadhi monika dhafa oohi. Uuna todhi teleke opo dhikale shoopala nawa, owuhole hodhi pakapo tango , etodhi hungula opo wuwape okudhi opaleka.

Onduli oyo oshinamwenyo shoka hashi adhika mokuti nenge ndi tye hashi adhika mEtosha. Shika osho oshinamwenyo shimwe shakonekiwa oshile sho oshi na othingo onde.

Ngele owii yadha wakatalelapo omahala ngaashi koRundu hoka kuna omilonga, kotoka ngweye tokumagidha uunona, oshoka momilonga ohamu adhika oongandu ndhoka hadhi vulu okulya omuntu.

Pethimbo lyoondima! Oondjuhwa odho aatondi yiilikolomwa yaantu, onkene nee pethimbo ndika, ohadhi ningilwa oshikuku opo dhi kale mo, dho kaadhi vule oku za mo, dhi ka halakanithe iimeno yaantu.

Ngele owuuvu omuntu tapopi oondunda dhoshiwambo, ndhoka odho oondunda hadhi vulu okuningwa tolongitha omwiidhi , tolongitha iiti, nokutholoma wo omaloya, opo wuvule okweetapo ondunda yoye yoshiwambo.

Omvula ngele tayi loko, ohayi halakanitha po omavi, nongele nee omavi ogeli piimeno nago oha ga zi po , omidhi eta dhi ya kombanda. Sho shika inashi pumbiwa. Ngele owa hala nee okwiiyanda kwaashi no, kundukitha oshimeno shoye nokapale katunga nawa opo omidhi kaa dhiye kombanda.

Aakuluntu yetu, oye li yiitaala kutya, omeya gomvula ogo geli ga simana go omawanawa nokutekele iimeno, onkene ohaye tu tsu omukumo opo ngele ope na omeya ga tengala pehala lyontumba tu teke mo, opo shi taga ka pwiinina, otwa kutha mo woo gamwe taga vulu okulongithwa monakuyiwa nokutekela piimeno yetu.

Omiti ngele tadhi tetwa po ohadhi tu kwathele shili, unene ngaa moku tu pa iikuni, ashike nando ongawo ohandi kala nde eta ohenda onene unene tuu kiikwamawawa, oshoka oko hayi mono omulalo.

Oweshi tseya ngaa kutya Etunda irrigation oko hono haku longwa iiyimati yi ili noyi ili, ano hayi longekidhwa momukalo nguno kutya kehe oshiyimati nenge oshilikolomwa ohashi kala shi li kehala lyasho lyi ili nolyi ili.

Oweshi tseya ngaa kutya koshitopolwahogololo Erongo oko hono haku adhika ehala ndono hali takumwa taakumwa taku ti wa "Dune 7", ko oko unene kuna etango ihaali monika nuupu. Nongele olya zi mo ihali gandja olusheno ngaashi kiitopolwa yimwe ya yooloka.

Oshikunino ogo omukalo ngoka hagu vulu okulongithwa kaakwashigwana opo ya vule okumona uuhupilo nuuna ngele Shiyenga shaNangombe ya loko inaayi gwana.

Momeya ohamu kala muna iinamwenyo yi ili noyi ili, moka mwa kwatelwa oohi, omafuma noshowo oombwa dhomomeya. Oombwa dhomomeya odho dhimwe natango hadhi longo iilonga ya simana, ngaashi omagadhi gadho ohaga vulu okupanga omakutsi uuna taga ehama, nenge wu wete kutya omakutsi goye oga kukuta.

Oondjuhwa, otuna oondjuhwa pamaludhi gaali, mpoka tuna oondjuhwa oonkintu noondjuhwa oondumentu ndhoka hatu ithana omakondombolo. Omakondombolo ohaga longo oshilonga sha simana, ano ohaga gandja uuyelele kombinga yoowili.

Shalongo pwali uutekinolohi, andola oshili ngaashingeyi otatu nana nondatu. Monale aantu oyali haya pulula omapya nande iikunino, taya longitha iinamwenyo ngaashi oongombe noondongi ashike mongaashingeyi otatu longitha omashina.

Iinamwenyo nayo oya fa ashike aantu, oshoka nayo ohayi pewa okulya noshikwawo iinamwenyo nayo natango ohayi vala iinamwenyo iikwawo.

Ondjuhwa osho oshinamwenyo shoka oshitoye, shi na omupindi newawa e toye ngele nee owa hala wuyi dhogeke nawa kala ashike wu na oonyanga nomatama ino dhimbwako natango omagadhi goongongo ano ondjove.

Oondjuhwa odhina oshilonga sha simana, shaashi oto vulu okukala to landitha oondjuhwa nenge omayi to mono mo iimaliwa, ngoye wu vule oku eta po oshinima shimwe oshikwawo. Natango oondjuhwa ohadhi zi uukombe mboka hawu opaleke oontsi moondunda.

Hanga nda dhimbwa ohi koshilwa. Owe shitseya ngaa kutya ngele owa tula oohi mbali ndatu medhiya, nangele owa ka galuka konima yethimbo lyontumba, nande okonima yoo mwedhi ndatu, oohi ndhono oto ke dhi a dha medhiya dha i ndjipala?

Oweshi tseya tuu kutya iimeno ihayi mene nawa ngele pevi puna omamanya ogendji. Ngele owa hala nee oshimeno shoye shi mene nawa nenge iimeno opaleka tango manga inoo longa ngoye wukune. Opo nee oshimeno otashi ka mena sha manguluka nawa.

ONamibia oshilongo shoka shimwe shayambekwa shina iinima iiwanawa muna omahala ngaashi Etosha moka hamu adhika iinamwenyo yi ili noyi ili ngaashi oonduli, ano ehala ndika ohali nana aantu kiilongo yi ili noyi ili yeye yatalele po ehala ndyo.

Etosha National Park olyo ehala ndoka hali adhikwa moshitopolwa sha Shikoto, nohamu kala muna iiyamakuti yi ili noyi ili, ngaashi ompinda nosho tuu.

Owahala oku tota po ongeshefa? Ngoye kushi kutya oto toto nashike? Oondjuhwa odho dhimwe hadhi endelele mongeshefa. Oto vulu oku kala to landitha oondjuhwa dho dhene nenge wu kale to landitha omayi ngoka haga valwa koondjuhwa.

Ngele owu li megumbo lya kaka otwiiyetele omaupyakadhi, twiiyetele iinima ngaashi omayoka ngele ne olye ku li olya nika oshiponga oshoka oli na uuzigo nota li vulu okufalela omwenyo goye.

Omilamba omahala ngoka hamu vulu oku tengela omeya uuna omvula tayi loko ashike omeya ngano ihaga pwine mo mbala shika oshili oshiponga unene tuu kunona shashi otwu vulu oku gwilamo ashike ngele owahala oku iyanda kwashino komeya hono oto vulu oku ngambekako nonete pop uunona kawu gwile mo.

Kohambo oko hoka haku monika uulithilo shaashi ohaku kala kuna omwiidhi ogundji gwagwanena iimuna. Ngele owahala okuya ko, itoyi ko nuuhauto uushona owuna okukala wuna omakambamba ngoka omanene opo ga vule okweenda mefululu.

Ohaku tiwa ngele kuna oonkondo kala wuna oondunge. Ano ngele owuwete kutya omvula inayi loka yagwana, ninga oshikunino eto tula omunino kopomba yoye to tula naanaa shi ikwatelela mpa wakuna iimeno yoye, opo natango kaayi hepeke omeya ogendji.

Oshilongo Namibia, osho shimwe shomaamboka ihaashi mono omvula ya gwana muule womvula ayihe. Kakele kwaashono, opu na omiti dhimwe hadhi vulu okukala inaadhi nwa omeya uule wethimbo, ashike ito adha dha sa kenota.

Ethimbo lyomvula alikana omiti ohadhi ka kala dho opala nawa dhaziza nawa nomwiidhi ohagu kala gwamena nawa, nongele owahala oku kunamo iimeno yoye oto longo owala pehala mpoka wahala okukuna.

Ngele owu na oshikuku shoondjuhwa, nongele nowa hala oondjuhwa dhoye dhi kane, alikana, oshikuku shoye nashi kale oshinene sha gwana oondjuhwa adhihe opo dhi kale mo dha manguluka. Na ishewe kala ashike to gandja iikulya ya gwana, to gandja natango omeya.

Omiti nge tadhi tetwa a ohadhi tu kwatha, shaashino ohadhi tu pe iikuni, ashike ohandi kala natango nde eta ohenda i kiikwamawawa, ngaashi uudhila, oshoka oko ha wu mono onulalo.

Oweshi tseya ngaa kutya oohi odho iinamwenyo yimwe yomwaambyoka hayi kala momeya? Nopendji ohadhi adhika koshitopolwa shaShana hoka ku na iishana nosho wo kErongo hoka ku na efuta.

Omukulu ngonale okwa tile omutumba ethete, onkene ano omungundjuka omukwetu owanyengwa koshike wuninge oshikunino shoye megumbo, ngele owuwete kutya iikunino ohayipula omeya ongendji ninga oopayipi poka owala dhenda poha dhoshimeno opo omeya ngazile moshimeno.

Owahala oku tameka oshikunino shoye ndelw kushi kutya oto longitha shike ? Kombelewa yuunamapya ohaku monika omambakumbu ngoka haga pulula iimeno yoye etayi kala yili momukweyo yu ukilila, natango ohaku monika natango oombuto dhomaludhi gi ili nogi ili.

Ngele omwiidhi opo gu li ethimbo ndyono owu hole hogu kaleke po wa ningila komongula, onkene nduno ngele omwiidhi opo gu li gu pungula e to gu tsilike. Uuna okwenye kwe ya iimuna yoye itayi si ondjala molwa ompungulo ndjiya wa ninga.

Owe shi koneke ngaa kutya oto vulu okushendja omeya ga li ga kaka ndele taga kala ga yela? Oto shi ningi nduno ngiini? Unene tuu ngele owi iyadha wu li komukunda nenge kOwambo momeya mono oto tula mo owala omutoko, konima yethimbo oto ka adha omeya ga yela ge li kombanda,, omanga ekako alihe li li kohi.

Omeya ogo omwenyo, inaga simana owala ashike kaantu, ashike oga simana kiinamwenyo ayihe ngaashi oongombe, iikombo nosho wo uudhila moka mwakwatelwa oompo.

Pethimbo lyomvula aantu ihaya longitha naanaa omeya gokoopomba, ashike ohaya tondokele pomadhiya ngoka ge li popepi nayo, opo ya vule okuteka omeya yo ya vule okuga longitha iilonga yi ili noyi ili.

Kapena oshinima oshiwanawa okutala uuwanawa mboka washitwa kutate Kalunga moka mwakwatelwa iimeno yina oongala dha hapa nawa tadhi hokitha aantu ,nuuna wahala oku uvitha nawa otovulu ashike wuye pondje etokala watala iishitwa ya tate Kalunga.

Kuume kandje nenge kahewa kandje, andi ya ndi ku lombwele oshinima shimwe sha simana. Ngele owi iyadha maayeni mwe ya omuyenda nongele ku shi kutya oto mu pe shike, alikana tidha kahadha, opo wu mu tulile po wu vule okugandja sha komuyenda a taaguluke oshama.

Etosha National Park ehala ndyono lya tseyika nawa lili moshitopolwa longo shashikoto, ano moka hamu adhika iiyamakuti yi ili noyi ili ngaashi oonkoshi. Ngele owi iyadha wakatalela po ehala ndino ino pitikwa okweenda koompadhi ashike kala wuli metonatelo lyaaniilonga mboka yomEtosha, shaashino iiyamakuti mbino oya nika oshiponga otayi vulu okweeta neso.

Omithugululwakalo odho omikalo ndhoka twa thigulula kookuku yetu yonale. Kehe omuhoko ogu na omuthigululwakalo gwago gwi ili , ngaashi ngaa Aawambo ya thigulula no ya itayela oku kala haya tema piinyanga.